Eri niramizo eri abantu barikushabiramu Mukama iramizo ryombekyise amatafaari na n'ebirahuuri, iramizo ryetorirwe emiti

Omukazi ogu aine enda abyamire ahakatanda keirwariro bariyo nibamukyebera enda abyamire ahamyenda erikwera

Enjoki ziriyo nizimbeka ebishasara, ezindi nizikuruka niziza kuronda obwoki, ziine erangi ezitakushana, ezimwe nizigaruka ezindi nizitahamu, ziriyo nizombeka ebishashara byazo.

Omuntu aine ekiganja ky'omwani, omwani yaguteeka omu kiganja kye engaro natworeka oku guhisize, nana ogutahisize gye

Abashaija babiiri bashuutami omumaisho g'eduuka baine obwaana bubiiri omwaana ayeemerire aharubaju rwa amaakara harimu ebitookye n'akateebe nk'okushuutamaho abashaija babiiri omwe ajwire egofiira y'ekisiiramu

Amakara gari aha muhanda , hariho emyenda etarukushushana, emiti eri enyuma yemyenda bakomire na singyengye amakara gari aha muhanda.

Enjubu ziri enjubu itano ziri omu maizi ziine ebyaana byazo ziriyo nizooga amaizi omu nyanja enjubu ziine emitwe mihango

Enkura-ruhembe ziri omu eirisizo ryazo ry'enyamaishwa zetoroirwe ebiti bibyami ebindi n'ebya kinyaatsi zemerereire nyina waazo nizirya

Omushaija aine ekishashaara ky'obwooki ariyo nahaakura obwooki bwinemu esiinda ajwire giravuzi zirikutuukura

Abantu babiri nibazana omweso omweso bagwine aheeru nibaguzaana ahakateebe.

Abantu babiiri bemeraire ahagati y'amaizi baine amaroobo nibashoha ebyenyanja, omu rubanju harimu omushaana nigurengarenga

Omushaija ariyo nateeka shumbusha omushaija ari aha kimeeza ajwire esaati yakineekye ariyo nakooma omu kipaapura

Ekihwerennyo kikingirwe akarago aha eri omurutookye harimu ebitookye harimu ebishansha byombekyisibwe embingo nittaka

Aga n'amaizi nigaraba omu mabaare amaizi agubarikweta omushuumba omurubaju harimu emiti n'ebinyaatsi

Oru norurembo harimu omuzigiti. gwabasiramu orurembo harimu za kanyina amaju gatembekyereine harimu emiti eyetoreire orurembo

Omukazi ari aha mudaara gwe naguza emondi, entuura, enyaanya, obutuunguru, watermelon, ebitookye omukazi ajwire emyenda yakinyaatsi sikati bikutuukura n'ebikwiragura

Omushaija ari ahagati y'enyanja naaroba omushana gukurengarenga, emiti emwetorire ajwire emyenda erikwiragura.

Abaana bariyo nibazana omupira omwaana yashamba omupiira yagushutamisa aha kigyere ayemereire ari omw'itaka.

Omukazi na omwana bari aha musiri nibahinga baine enfuka ibiri omukazi yashutama hansi omwana yamuha ejerikani ya maizi kunywaho

Ekibiira kirimu emiti eyomire n'eyakinyaatsi hakirimu emiti erikutooka eki n'ekibiira kirimu emiti eyomire eyindi ekiri eyakinyaatsi

Omuhanda gwetorirwe ebinyantsi byakinyantsi, harimu emiti y'amashanyarazi, emiti endiijo ebyirwe omu rubaju rw'oruguuto

Abaana bariyo nibazina ebizino byabanyakare bekomire empu bajwire rugabire bajwire ekwanzi omu maraka bari aha bigyere abaishiki bajwire ebigyere

Omushaija nakanika omupiira gwa motoka ariyo nayihamu omuziga gwa motoka nagukanika

Abashaija bemeriire aha mapiki gaabo bari aha mudara barinzire abantu b'okutwara. Harimu amashanyarazi bemeriire aha rubaju rw'omuhanda enyuma hariyo omuti muhango

Enjura yaheeza kugwa omu rurembo aba piiki bashutami aha piiki zaabo abandi bariyo nibatambura ebyoondo nibyingi omu rurembo

Omushaija ari ahagati y'amaizi naashoha eby'enyanja nakura akabafu n'omuguha omu rubaju harimu amabaare garikwiragura

Oruguuto rwakoraasi nirwetorora amaka g'abantu amaka gari ahagati yoruguuto n'enshozi zetoriirwe emiti

Oruguudo omuhanda aharubaju n'emiti harumu amaka abantu nibatambura omu muhanda harimu motoka

Enyanja eri aharubaju rw'omwaro, omwaro gwetoroirwe emiti n'enshozi abantu bari omunyanja harumu obwato.

Omwana ayekoriire egutiya ayemeriire ahaiguru ya enshozi omu rubaju harumu omuti na ebinyatsi ariyo nashuuma nagyenda